Kɔntoratare la are a kaara zie ba naŋ maala a su kaayare a kaayarɛɛ e la sɔgelɔ ka mine e bondɔre ka ba su kooturi dɔgele, a kooturi e la zeere, a hɔgɔle kpogilo k'a e bompeɛle kyɛ ka ba kaara a bone a zie banaŋ maala.

Fintindigilii zie la a kyɛ, ka a fintindigilii tontonema kpɛ te are bonzeɛ kaŋa poɔ a hɔgele kpogilo bompeɛle kyɛ k'a vūū mie pãã yagele yagele ka poolo ayi are a vūū mie e la zeere k'a mine e dɔre k'a mine e sɔgelɔ kyɛ ka ba pãã maala.

Pɔge la tuo boma te naŋ maŋ de maale te nɔɔteɛ ane borɔse te naŋ maŋ pɛge ne te nɔɔteɛ a tuo kyɛ pɛgele amine a kyɛnɛ kyɛ laara, o hɔgele la zupili ka bogiti be o niŋe sogɔ ka kuri bilii a are peɛloo ka teere are kyɛ k'o kyɛnɛ kyɛ laara.

Kɔndugi zie la a zie ŋa bamine yagere la ba kaayaa kyɛ seɛ bonsɔgelɔ ka bamine seɛ bonzeere ka bamine a su kpare sɔgelɔ ka bamine su kpare zeere ka bamine su kpare dɔre a dugiro a kõɔ kyɛ ka bamine are are ka teere te be ba niŋesogɔ ka beregye a be a ba niŋesogɔ meŋ.

Ŋmenaa figetelidegri na kaŋa la a kaŋa a biŋ kaa pɔgeba ŋma gyile a nyoŋ ba taa nuure a yeere lɛbi lɛre lɛbie a su bonziiri a zage ba nuure kyɛ paa kaare ka ba enne maa ka bamine laare.

Dɔɔ la zeŋ a pɛgele kɔmpiita a biŋ dakogi wogi a de a ŋmenaa fintindigilii a dɔgele ane a boma mine kyɛ ka ba te biŋ tabol a biŋ boŋkoɔre a biŋ mui ne baagi a koɔrɔ kyɛ k'a dɔɔ su bonsɔgelɔ a zeŋ oreba dɔre poɔ a eŋ nɔɔte dɔre.

Eŋyuo zie la a zie ŋa, ba wulo la te saaŋkonnoŋ a pɔgelee e la pɔgenaa a su pɔgena boma a vɔgele a pɔgena zupili, o su la kpare sɔgelaa a gyere bone wa yi ne o lomboriŋ kyɛ ka kaŋa are o niŋesogɔ pɛgele gane a tēɛ o kyɛ k'o puoro a noba ka dɔɔ te are o puoriŋ a yele yɛlɛ.

Karendie la a kyɛ, a karema mine e la bayi ba su la bompeɛle a zeŋ ne a biiri ka ba poore zaa pɛle ka ba laara ka bamine su bonzeere ka bamine su bonsɔgelɔ ka bamine su bondɔre a kaara kyɛ laara.

Bondirii koɔroo zie la a kyɛ ka pɔgebɔ bayi are a kaara a boma tewɔmɔ biŋ la a lombori kaŋa ka zeɛre boma meŋ biŋ a lombori kaŋa, a pɔgebɔ bayi vɔgele la dukusɔgelɔ ka kaŋa su kpare sɔgelaa kyɛ ka ba are a kaara a zie.

Dɔɔ ne o bie la deɛnɛ a dire bondirii, ba biŋ la a bondirii, boroboro la be a pɛrɛtɛ poɔ k'a bie iri a suuro a ba, a dɔɔ eŋ la nimikyaane k'a bie ūū o niŋe kyɛ suuro a bie a ba a bondirii.

Dɔɔ la zeŋ gbɛrɛɛ lɔre poɔ kyɛ ka dɔɔ ne pɔge a dɔɔ a nyɔge kuree a tɔnne taa kyɛ k'a dɔɔ naŋ zeŋ a gbɛre lɔre poɔ a pɛgele bonsɔgelaa kaŋa ka bipɔlee are a puoriŋ a su kpare sɔgelaa a pɛgele bompelaa kyɛ ka pɔge are a dɔbɔ meŋ naŋ dɔɔ a dɔɔ naa pɔge naŋ dɔɔ ba puoriŋ meŋ teɛ o seɛ kyɛ kaara.

Die poɔ la a kyɛ ka ba biŋ dakogi bɛrɛ, a dakogi e la peɛle k'a mine e sɔgelɔ ka kpapuro peɛle a dɔgele a zu ka kɔkɔle sɔgelaa a gaŋ teŋɛ a sogɔ kyɛ ka TV mare a dankyini seɛ ka vūū a uri.

Koridie la a zie ŋa ka pɔge are a pɛgle kapo ane tere a ɔnnɔ boma a dire kyɛ ka a daŋkyini e pelaa ka felaware biŋ a o puoriŋ ka foni biŋ kɔge o ka o seɛ kuri zeɛ ka daŋkyini kuri baalaa kaŋa yagle la ka terɛ a yɔgle a kuree zu ka pɛmpelaa meŋ yagle.

Nobɔ la yi a gɛrɛ teŋyuo a paŋ yɛre ba baagiri a pɛgli a ba bonganne kaa boma mine e dɔre kaa mine e sɔglɔ ka ba yɛre kparrezeere ka ba mine yɛre bonsɔglɔ ka teere be a zeɛ ka lɔre gaa te are yiri kaŋa seɛ kyɛ kaa nobɔ mine meŋ are a puoreŋ a kaara ba banaŋ kyɛnɛ moɔ poɔ.

Felaaware zie la a kyɛ ka ba wa zeŋ a bɛllɛ a felaaware lɛ anaŋ waa, amine e na zeere ka amine e bondɔre ka amine e bonsɔgelɔ, ka dɔɔ zeŋ a de a kaŋa a tēɛ kyaare ne a bidɔɔlee ka ba kaara ka a pɔgɔ meŋ nyɔge a felaawa kaŋa ka ba kaara kyɛ laara.

Lɔɛ la tuori taa a kyɛ a lɔre kaŋ e la pelaa ka kaŋa e zeɛ, a lɔzeɛ niŋesogɔ zaaŋ sãã k'a lɔpelaa meŋ lombori zaa ŋmɛgele, ka dɔɔ are a toore nyobogi tooraa, su bompeɛle a are kaara ka dɔbɔ meŋ te zõõ moto ka lɔpelaa tuuro a waana kyɛ ka baŋgolo meŋ are a be.

Noba bata la be a kyɛ dɔbɔ bayi a de pɔgɔ ka ba zaa toore a nyobogi tooraa k'a dɔɔlee soba a yɛre baagi sɔgelaa kyɛ de bone teɛnɛ a dɔɔ ka ba kaara taa kyɛ laara.

Die poɔ la a kyɛ ka dakogi bɛrɛ biŋ ka tabol biŋ a niŋesoga, ka tabol biŋ a koŋkogoŋ ka doobilii dɔgele a tabolo zu ane gilaasi, a tabol kpoŋ na naŋ biŋ a dakogi niŋesogɔ perɛte dɔgele la be ka gilaasi dɔgele ka dagilee dɔgele ka gama be a tabol puliŋ ka bɔl be a tabol puliŋ kyɛ k'a takori e kyaane.

Salema tuubu zie la a zie ŋa ka dɔɔ dɔɔ kyɛ nyɔge a kuroo kaŋa k'a kaŋ guuni tēɛ o nu kyaaroo, ba vɔgele la kpogilo a kpogilo kaŋ e la pelaa ka dɔbɔ mine te are a puoriŋ a meŋ vɔgele a kpogilo mine k'a kaŋa e zeɛ ka mine e sɔgelaa ka kaŋa su bonzeɛ a te kuroo zeɛ a are ne a kyɛ pãā bɛllɛ bonna banaŋ erɛ.

Felaaware zie la a kyɛ ka noba wa a wa kaara a felaaware, pɔgebɔ bayi ane dɔɔ k'a zie zaa ligi ka ba pãã nyɔge a yɛ bɛllɛ, ami, a felaaware mine e la zeere k'a mine e dɔre ka ba pãã kaara lɛ anaŋ waa.

Laanfiiloŋ zie la a kyɛ ka pɔgebɔ waa ne ba biiri ka ba gaale, a nɛɛsere la zeŋ a taa a gama, a gama e la bondɔre ka ba sɛgerɛ a boma kyɛ k'a pɔgebɔ pɛgele a biiri, bamine su la bonzeere kyɛ leŋ duuku pelaa ka dɔɔ are a su kpare pelaa a meŋ kaara a be.

Karendie la a kyɛ k,a biiri zeŋ ka karema are a karendie daare la ka ba de mɛ ne a die ba ba taa bonŋma zie taaboɔ la ba de biŋ a maŋ sɛge a boma a karema are teɛ o nu kyaare a karenbie k a karenbie meŋ teɛ o nu.

Bondirii la, bɛŋɛ ane mui la ka ba biŋ a dɔgele nɔnyaga, a ŋma vaare dɔgele, a ŋma zannyeɛmɛ a pare, ka gyɛlee poɔ, ka nɛne dɔgele, a pãã de bɔɔde kyēēne.

Wagyɛre koɔroo zie la a zie ŋa, a pɔge pakerɛ la a wagyɛre biŋ a koɔrɔ, a wagyɛre mine e la zeere k'a mine e sɔgelɔ k'a mine e dɔre k'a mine e ŋmonɔ ŋmonɔ a pãã biŋ kyɛ k'a pɔge zeŋ a laara.

Musiri la a kyɛ ka yɛre wa ka ba puure ka lɔɛ ata biŋ ka noba paŋ are a kyaare a lɔɛ zie saŋ na a kaara ka ba mine su bon peɛle ka ba mine su bon dɔre ka ba mine su bonsɔŋlɔ a vɔle sapile peɛle zupile ziire a bɛlɛ bon na ba naŋ eɛri kaa daŋkyine zu e pulpul lɛ

Pɔgebɔ la tuo kõɔ a kyɛnɛ, ka tuo te are, ka yiri are, ka teere are, ka taŋkpoŋ are a niŋesogɔ, ka tandaga a biŋ biŋ kyɛ ka ba kyɛnɛ a gɛrɛ ka kaŋa leɛ kaara.

Dɔɔ la terɛ moɔlɔ a su kootu kpoŋ a terɛ a moɔlɔ k'a noba kyɛllɛ bonna onaŋ yele kyɛ ka karetaare mare o puoriŋ k'a lombobo e zeɛ k'a ziiri mine meŋ e peɛle ka ba sɛge bonsɔgelɔ a mare a be ka pɔlee are meŋ su kootu.

Sɛrɛɛ diibu zie la a zie ŋa ka sɛrɛɛ dire nenkpoŋ a te zeŋ ka tabol kpoŋ biŋ kɔgoo k'a noba zeŋ ka tabolo biŋ ka peepare a biŋ biŋ a teebol zu kyɛ ka pɔgɔ a kyɛnɛ kaara a nobɔ kyɛ ka polisi a te are a puoriŋ.